poletikka poletikaho yineemmohu daga gashshinay gara yaate daga halaqu gede ikke albise masagay nooha poletikaho yinanni dagate albisaancho

Muziiqa muziiqaho yineemmohu lowo geha baxisaho baxxiho huuro gotti assate biifaata assate lophi yite mitte basenni wolewa macciishshantaho gede assate muuziiqa horoonsira hasiissahonke.

daganna maate dagate yineemmoti luphi yitinote kiirotenni maatete yineemmoti mittu mininni calla fyultanno annanna beetto wosiila abbo la'lama ada ahaaho ahaahe ikkara dandaanno konneno dagate yineemmo kiirotenni luphi yiiha ikkiro.

Odoo, odoote yineemmoti dudubbanniricho haaroricho xawinsanni woyte odoote odoo odeessinoni konericho afootto, kunirichi haaroho ,tenne macciishshotto yinnanni ku'lannitta odoote yineemmo roore anga.

Seesa, seesaho yineemmohu babbaxitewotta biinfileho horonsi'neemmo haranchunni seesissanni baseno seesissahu qinawino mannino oggeeye babbaxitinotino konne seesissanohu seesu baseti yinne woshshineemmo.

afantinonna annuwa afantino gashshaano yinanniri su'muyi calla ikkikkinni loosuyi afanetyoote kuni eweli waro looseeyooho eweli togo asseyo yinayiihu su'minsa ledo dhaggensa afanteyooreeti hattono annuwu su'minsa ledo jirote afanteyoreeti

Babbaxino danni uduunicho, babbaxino danni uduunicho yineemmohu mine mi'nate uddirate, babbaxewo horora horonsi'nee mmoha babbaxino danni uduunichoti yinne woshsha dandiineemmo horosininno babbaxawo akatunino babbaxa dandaano.

Sumudaho yineemmohu sidaami gobbara afantawoo babbaxewoo sumudda noona tenne sumudda giddo sidaamimma kulawooha sumudaho yine woshshineemmo wole dagarano noonsa sumudda togooti

Koatte, koattete yineemmoti lekkate lunkeemmote yaate labbahuno mayitino horonsiranote ,roore anga ontu shoolu diri ale higgino manchi woyi manchi beetti wodhanote yaate.

kalaqonna qooxeesa kalaqonna qooxeesu kalaqo yineemoti sidaami garinni babbaxio xaggeefachishaate kalaqo qooxeesuno hakko garyii ilaalaame ikkituro olu yannara marre maaxamayiiwaati babbaxiyoo qoxeesi kalaqu xagge noosi

Odoo, odoo yineemmo woyte haaroricho anfoonikkiricho techo ikke hosire barru barrunni shiqqishannire yanna yannate xaawu widooni sayinsannitta haaro odooti maccishinonnikkite yaate.

Daddalo daddaloho yineemmohu hidhinayiho hirrayiho isi daddalo babbaxxitino shiimmaffano jajjabba daddali noona konne bikkine dagatenna babbaxxeho mannu mereero heeranno qarra mayi garinni tirrayi?

Sicconna badooshshe, sicconna badooshshe yineemmohu badooshshe gobbaaha, mitte daga badate illete la'ne bandayi gede assine malaatinse malaatuyi worraayiiha sicconna badooshshe yineemmo.

Seensilleho yoneemmohu uddi'ne ikko uddi'noyiihu aana lexxinanniha seensilleho yineemmo umoho riqqine woy goowaho wodhine seensanniha seenssilleho yineemmo

Adawu agarraano, adawu agarraano yineemmoti babbaxitewoti udidhe uminsatta xawishu noonsatta leellishano kuri kayinni mootimmawi sokka adhite dagatenna mootimmate mereero kipho ikkanore agarittate adawu agarranoti yineemmo.

Baattote ofollanna dhagge yineemmo woyiite babbaxitewoo ofolla xagge nooseta xagge baatto loosira ikkikkinni mitte basera heerawoo manni loosawoo xagge ikkituro baattote xagge yineemmohu gottiimanna lagaame ikkitawoo gari heerawoose

Hijaara ,hijaara yineemmohu xa la'nanni hee'noommo garinni rosu minna iih babbaxewa mootimma uurrisanni noonna konne hijaaraho mootimmate hijaarati yinne woshshinanni, hijaaru baxisano.

hijaaraho yineemmohu muli barri kawa tirroonni tirono ikkituro jawa uurrinsha rosu mine ikko mootummate uurrinsha loonsanniha jajjabba minna gallaniwiinni sainota hijaaraho yine woshshineemmo mootummannite.

Muziiqa, muziiqaho yineemmohu roore anga faarsote babbaxeha gobbate baxile dukkinse biifinse mannu maccishshara hasirano gede assine irkote hasi'ne horonsi'neemmoho

Looso, loosoho yineemmohu yanna adhine e'e hajja'yati yinne loonsanniha loosoho yineemmo akatu baxehu heerirono loosoho yanna fajjanotinna looso'yati yinne loonsanniha baalla loosoho yineemmo.

hara daa'atanna darama hara mittimmate hara baxxe hara harate yineemmo haaroricho marre gaamotenni la'ano ikkitawo darama mitte gobbanni mitte gobba daga xooqqe hadhuro daramate yineemmo

Minenna gallanni mine minenna gallanni mine yineemmo woyte rosu mineno mineho yineemmo biirono mineho yineemmo ,gallanni mine yineemmohu galate calla horonsi'nanniha gallanni mineti yineemmo roore anga baadiyyeteno ikko quchumahono gallanni mine yinne

sumuda sumudaho yineemmohu mitte basera mitte dagara xawishshaseeti yaate la'ne calla anfayho yaate danu noosi ikkiteewoti kelere sumudaho yineemmo

Xa booharanni mereersha yinnannihu dhoqidhoqe ronsanniwa stademete akawaweno mimmitu ledo godo'linnayi yanna saysi'nanniwa booharshaho yineenna hakeeshsha baxewo garinni wole bunshe loonsanniwa di'ikkittano.

godo'le angate kaase godo'leemmo lekkate kaase godo'leemmo olu babbaxeewo sharrammayi godo'lineemmo wolqa xa'mitawo godo'leno no shotu gari godo'leno no mite wolu woewa heere godo'lanno godo'le ikkitara dandiitanno

Muronna laalo yineemmo woyiite roore angga shotu garinni sagalenke horoonsi'neemmota muronna laalo yineemmo tenne kayiisira qooxeessaho ita lowo geyaa baxissawo

giwirinna giwirinnaho yineemmohu daga baadiyete loosidhe galtannoha giwirinnaho yineemmo roorenka giwirinnaho yine woshshineemmohu roorenka ninke ragaaanni baattote loosooti saadate ceono mittee giwirinnaho

Daganna maate, daganna maatete yineemmo woyte daga yaa mitto bude affidhinote mite gobbara mittu qoqqowi giddo heedhanotta dagate yinne woshshinanni, maatete yineemmoti kayinni mitu mini giddonni fulittanotta maatete yineemmo ,daganna maate yinne woshsha dandiineemmo tenne.

Daddallo, hidhanna hirama gobbate gobbanni daddalinitta gobbate giddoni quchumunni quchuma haa'ne ha'nannihu, baadiyyeteno uduunichunni uduunicho soori'nanniha daddalloho yinneemmo.

muuziiqa amma'note mine horonsi'nayi tee yannara roore anga hattono babbadhiteyo faarso babbadhitiyoo gobbate muuziiqqa babaxiyooricho dukkinsanni woyite muuziiqa horonsi'nanni

Afantino gashshaanonna annuwa, afantino gashshaanonna annuwa ,afantewo gashshaano yineemmo woyte afanteworeti yaate mootimmate deerinni, annuwate yineemmori afanteworeti yaa qarra tirtanote yaate hayyoolete yinnanni.

Baattote ofollanna dhagge ,baattote ofollanna dhegge yineemmoti baatto ofolla noose, gotima ,lagame no bagame hattono dhagge noote hatte baattora woyi jajjabbu ragisiisino dhagge heedhano hate baattote ofollanna dhaggete

giwirinnaho yineemmohu giwirinnu roore anga topiyu gobbankera badhete miqichooti yine woshshinanni roore anaga gobbanke afantaahu itateno dada'lateno loosirateno babaxitewo lophora giwirinnu hasiisawo giwirinnu ayee baserano hasiisawonkeho

Odoo, odoote yineemmo woyte odoo yaa haaroricho woleho wolu ku'larichoti yaate odoote yineemmo woyte maccishinonkiricho maccishishate yaa odoote yineemmo.

Safote latishsha yinnannihu roore anga safote latishshi dagate hakku safote latishshi hoogiha ikkiha ikkiro daga heedhe woyi mite akawawera wo'munni wo'ma irko woyi owaante diafidhino ,safote latishshati yineemmo.

bunu minenna sagalete mine bunu minenna sagalete mine yineemmohu lamenka mitee daddaloho fannoonniho hidhatenna hirate mannu daye horonsirawoha sagalete mine yineemmo horosi mitte ikka dandiitanno

Poletikka, poletikka yineemmo woyte mitte gobba assine gashshinanni garanna daga hanqafisiisano gara la'ano kulano poletikkaho yaa lowo geeshsha diharomano kayini poletikaho yinnanni woyte donge nookkiri abbine amansiisoniha wokawaho yee adhe la'ano.

Mininna dubbi saada, mininna dubbi saada yineemmoti, dubbi saada roore anga dubboho heedhanote mannuwa dishiqqanote horose uyittanoti minitewi baxxitinote, mini saada yineemmoti sagalimmate ittate mannu ledo heerate fiixommate gamba yittanotta mini saadati.

Agatto, agatto yineemmoti babbaxino gari agatto noo, goorote angannite yaate mannuno aganno saadano aganno tinni kayinni babbaxitewoti heedhano yineemmoti iimaho lendenna coomilu akati heeranosetta agattote yineemmo

Looso, loosoho yineemmohu roore anga shotu gari loonsayiho gulbatu loonsayiho mannu heeshsho woyyeessate loossanoha baalla loosoho yineemmo, roore anga saate bikkine ikko roore anga barrano hashshano loonsaniho.

Muronna laalo yineemmoti babbaxxitewotta muro darchame gumame muro no, laalote yineemmoti guma amadinote giddose laalote gateni qooxxeessaho loonse itate horonsi'nannite, mite kalaqamunni fultanotino no.

Sumuda, sumuda yineemmohu mite dagara mite gobbara kalqete wodhinonni wodho garinni umisi seera amadeho haranchunni xawisate horonsi'nanniha sumudaho yineemmo, lawishshaho sidaamu sumuda adha dandiineemmo.

Hodhishsha. Hodhishshu qooxeessira lowo irko hasiissanno mootimmate widoo, hodhishshu widoo lowo lubbo ba"aa. Hodhishshunni lowo horo afi'nayi muddammo hodhisha horonsira dihasiissawo tennera hodhishaho lowo irko hasiissawo.

Owaante owaanteteyineemmoti loonsayi basera ikko hee'nayi qooxeessira mittu murrichu woyi aliidihu aanno owaante owaantete yineemmo borrote mine ikko qoqqowoho ikko zoonete woradaho ollaaho ikko uyinayite.

safote latishsha yaa roorenka waa doogo fayyimate latishsha calla yaanno mannu safote latishshaati yineemmohu horo gata hasiissaawokkiho safote latishshaati yineemmohu

Mini uduune ,mini uduuneti yineemmohu mini horora calla horonsi'nanni sagale loosi'ne ,hoxate mine horonsi'ne ii'i uduune hayishirate horonsi'nannire babbaxewore baalla mini uduuneti yinne woshshineemmo.

Ama'no, ama'no yineemmo woyte babbaxitino daga kaaliqi woshshidhano basse mitteenni gamba yte huccidhano basenna mitte uurrinshate yineemmoti mite woyi musilime ikkitto orthodokkise ikkitto budu ama'nonno ikkitto ama'note

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada isi xaa yannara roore anga dubbi saada intannitta ikkitinonna ,mini saada yinnanni woyte mine heedhanote mannaho horo uyittanotta, tenera mininna dubbu saada yinne badate dikabadano.

hijaaraho yineemmohu xa beronkunni hirgalameteno ikko wojigirano mootimma uminsa marte maassiisanni nooha hakkoye hijaaraho yaa dandiinanni jawa uurinsha mootimatenni loosaminoho

Safote latishsha yineemmohu, safote latishshi mitu qoxxeesira mite gobbara hasiisano lophote hasiisanohu hoogiha ikkiha ikkiro mitte daga owaante mootimmawinni affidhino woyi mittu gashshotiwi yaa didandiinanni, safote latishshi ayee woyte hasiisano

Umu danancho, umu danancho yineemmohu qonchu iima fulanoho dananchu, danancho yineemmo woyteno dannisi kolishoho roore anqa kalaqamanohonna iso umu danancho yinne woshshineemmo.

Safote latishsha, safote latishsha yinneemmo woyte afaminorichoti doogo, waa, rosu mine lawinore ikkara dandaano kayinni tene yannara korderi limate safote latishshi gede adha dandiineemmo.

Ko'ate ko'atete yineemmoti duuchu Dani ko'ate no tenne ko'ate wodhate akati no roore anga lekate biinfilliranna lekka gawajjaare agarate wodhate mannu ko'atete yineemmo.

Sagalete yineemmoti budu sagale heedhara dandiittawoo babbaxxitewoo gobbara babbaxxitewoo dagara sagalete dani heerawoose konne sagaleteyiino bandeemmo

Murote yaa muro loonsenna mannu kaysennano ikko kalaqamuni fulittanote intannikkitino intannitino heedhano murote babbaxino akati heerano tenne baalla murote yineemmo.

Superimaarketete mirte, superimaarketete mirte yineemmo woyte mite duunanni baseni hidhinanniha kunni kayinni gobbate gobbanino loonsaniha gobbate giddoodinino coomanore babbaxewore shiimadare ishigetenni heeranoha hidhinanniha superimaarketete mirte yineemmo.

Sumuda, sumudaho yineemmohu xawishshaho yaate, mite dagara woyi mite gobbara xawisaho woyi fanfe hee'ne kuu'u te'e dagaha budeti woyi daga xawisanoha sumudaho yineemmo.

Kalaqonna qoxxeessa, kalaqonna qoxxeessa yineemmohu roore anga kalaqote yineemmoti kaaliiqi kalanqotta qoxxeessaho yineemmo gamba assine ollu olla qoxxeessaho yineemmo.

Daganna maate, mite daga sidaamutta, wolatutta, kambaatutta, Hadiyutta, Oromotta, Amaruyitta, Tigirenitta ,Afarenitta babbaxxitinotta dagate yineemmo, maatete yineemmoti giddo minira hinge dange kiirannite.

Mini uduune, mini uduune yineemmo woyte sagale loosi'nanniha mine calla horonsi'nannihanna babbaxeyewore shiimadare mini uduuneti yinne woshshineemmo mine calla horonsi'nanniha goxate gonxanni woyte horonsi'nanniha roore anga mini uduuneti.

Owaante, owaante yineemmo woyte duuchu manni mite uuyinannitta lawansara dandaanonna owaante mitu manchira hasiisanositta horo uyittanotta owaantete yinne woshshineemmo mannu heerano basera afira dandaanote.

Mininna dubbi saada, mininna dubbi saada yineemmo woyte roore anga mannu dubbi saada waajjano diino hasirano shorano basetenni base kayse hunanno, mini saada kayinni hasire gamba asse horonsa insawi affirano.

Daddallo, daddalo yineemmohu mittoricho mimmittoho soori'nanni gara baseteni base, wole baseni wole base hakkuyira tirife affi'nanniha daddalloho yineemmo yaate.

Daganna maate yinnanni woyte roore anga maate yineemmoti mitu mini giddo heedhanotta ama ooso galte maatete ledame dagate yineemmo maate dagate yinne woshsha dandiineemmo.

Hoxishshaano hoxishshaho yineemohu Mitte basee wole base kameela farado gaango harre horophilla xoqixoqeoo lawiyore hoxishshaho yineemo mitte basee wole base sa"ate horonsi'neemoreet

Minenna gallanni mine, minenna gallanni mine yinne bandeemmohu mine yineemmohu uduune wodhate minne calla agurroniho daddaloho babbaxeworira mineho yineemmo ,gallanni mine yineemmohu gallate calla horonsi'nanni mine yinne woshshineemmo.

odoo odoo yineemmoti haaro mashalaqqe woleho kullanni woyte

Amma'no amma'note yineemmoti tophiyu ninke gobba garinni sase amma'no no musilime kiristiyanunna ortodokise ledoteno kaatoolike amadantawo sase amma'no no Togo gari amma'no ama'no

Biifisa, biifisate yineemmoti uduununiha ikko babbaxeyorinni biifisannitta biifisate yineemmo, buure borroteninno ikko babbaxino garinni biifinsayitta biifisate yineemmo, goshattote basera biifisannittano biifisate yineemmo.

Muziiqa, muziiqaho yineemmohu faarsote horonsi'nanni ninke gobba garinni muziiqu heerano woyte faarsono biifano babbaxino dannini baxisano gede assano huurono gotti ytano gede assano konnira horonsi'neemmo muziiqaho yineemmore.

Seesa, seesaho yineemmohu seesa seensileho biinfileho horonsi'neemmoha seesaho yineemmo, seesino biifino yineemmo woyte baxisaha ikkiro duuchu dodhaha ikkiro seesaho yineemmo.

Godo'le godo'lete yineemmoti godo'linanni woyte mittu raginna wolu ragi lamu xaaddenna godo'linnanite, godo'linanni woyte bixxile amande ani togo ikkommo"ani qeelommo yinnanni godo'linanni akati noosete.

Giwirinna, giwirinnaho yineemmohu mittoricho loonse baattotenni, kashunni babbaxewore la'lo ce'ne giwirinunni baattoteno affi'nanni eo giwirinaho yineemmo, roore anga itateno eo afirateno horonsi'neemmo giwirinna.

Borrote uduune yineemmoti babbaxeyo borrote danni uduuni no borrote calla horonsi'neemmotta borrote uduune yinne woshshineemmo wolurira horonsirate injo diheedhano borrote gobba.

Hodishsha, hodhishshaho yineemmohu mite basenni wole base sa"ate wolqa xa'mikkinni harancho shota doogonni ranketenni base iillishanoha hodhishshaho yineemmo kaamela lawinore, xoqixoqe lawinore, horophilla lawinore kuri hodhishshaho yineemmo.

Agatto agattote yineemmoti coommille bikku aleenni assine giddose coommillu lexxeenan mooqqi assitaata woyi manna baxissanna angayiita agattote yinayi

Odoo, odoote yineemmoti tenne yanna giddo barrunni haarore maccishshinonikkire maccishshinannitta wolu woleho saysara odeessanotta odoote yineemmo, diafootto ,dimaccishshitinoninni yinnanni ku'lanniti odoote.

Kalaqonna qoxxeessa mite mite basera kalaqunna qoxxeesu jawa geeshsha baxisano, kalaqonna qoxxeessaho yineemmo woyte roore anga kalaqote calla afamanoreti mannu loosinorinni roore kalaqoho heedhanotta kalaqonna qoxxeessaho yinne woshshinanni.

Maashinubba yineemmo woyiite angatenni loonsoyiitano ikkito maashinetenni loonsoyiiti ise umise no mannu wolqa xa'mitannokkita maashinubbate yineemmo shotu garinni loosate woyyitawoonke maashinubbate yineemmori

Hodhishsha hodhishshaho yineemmohu basete base sa"ate horoonsi'neemmoho yannate egenno xa'mikki woggatenni horoonsi'neemmoho caabbichu wolqannino ikko woluri horoonsi'neemmoha hodhishshaho yineemmo.

Odoo, odoote yinneemmoti babbaxxitino fiinco horonsi'ne babbaxitino taqinni yannite mannu mannunino ikko odeessanotta odoote yinneemmo, odoote yinneemmoti haarore maccishshineemmotta odoote yineemmo.

Booharanni mereersha, booharanni mereersha yineemmohu, booharanni mereershi godo'linanni ikko babbaxewore assinanni hasaanbayi ikko booharanni base booharanni mereershati yinne woshshineemmo, babbaxewo basera heera dandaano.

Poletikka, poletikkaho yineemmo woyte roore woyte mannu hasaambanni woyteno poletikkaho yaanonna ,poletikku gashshote mereero heeraho yaate ,mootete ledo karsamaho babbaxeyore hasaawu giddono karsamanohonna gashshote gashinnanni widooni kalaqamanoho.

Muro muro qooxeessaho mineho badhee babbaxxeyo qanchira fultaate loonse fultaate hattino horonsi'nayte hattono hayissote wolu wolu hororano uyitaate wolootuno haanja muro lowo geya baxissanno

Mini uduune, mini uduune yineemmohu sagale wodhinanniha gonxanniri mini callaho horonsi'nanni intanniri babbaxino daalasao lawinore uduune wodhinanniricho mini uduune yineemmo mini horora calla horonsi'neemmoho.

Godo'le ,godo'lete yineemmoti lamu ragi xaadde godo'lannote woyi gaamo ikkine woyi lamu manchi xaade mimmituwa godo'lanotta godo'lete yineemmo akatu baxinohu heerasera dandaano godo'lete.

Supirimaarkeetete_mirte yineemmo woyte roore yannara mitte basera duunnoyti ishshigetenni fultawotena coommitaawotano ikkito riqqinayreno ikko intayreno ikkiro mitte suuqera worreha duunote basenni hakkoye Supirimaarkeetete_mirte yineemmo

Daganna maate, dagate yineemmoti mitto afoo coyidhaate mittu budi noote , mittee galte mittee mitte wodhoyi heedhaate. Maatete yineemmoti mini maate calla bande maatete yineemmo mittu anni godowa.

Minenna gallanni mine, minenna gallanni mine yineemmohu mine haqqete babbaxewori buuyote, leemunni babbaxeworinni loonsanniha gallanni mine yineemmo gallate calla biifinse loonsonniha mannu gallanoha saadano galtanoha gallanni mine yineemmo.

Mini uduunne sayiine biradiste hattono gonxayiihu algu diphinayiihu hansoolu babbaxxeyooricho mini udunneeti yinannihu mini horora calla hosannoho

Daddalo, daddalo yineemmohu roore anga hidhanna hiramate gade amade afi'reeho, mittu abbaho mittu hidhaho ikkeworicho uyyine adhineemmoha daddalo yineemmo, roorenkanni eo afi'rate loonsay looso daddaloho yineemmo

Faashine yinayii woyiite roore anga rosantewoohu haaroricho hidhayiire faashinete yineemmo coyii'nanni qaalla umise haaro dagguro maciishshone egenninoyiikkire macciishshiniro haarorichooti yineemmo

Safote latishsha, safote latishshi roore anga dagate hixamanyine dagate assa hasiisenna mittimmate loonsaniho, mitu halanyira loonsannihu dino mootimmate dino, Dagate loonsanniha mittimmate assinanniha safote latishshati yineemmo.

Minenna gallanni mine, minenna gallanni mine yineemmo woyte minu yaa gallate horonsi'nanniho ,minna yineemmo woyte babbaxeo horonna minnate yineemmotta hate mitteenni.

Maxaafa, maxaafate yineemmoti giddose sokka amadinotta egenno nootta seeda yannanni wole yannara saysa dandinannitta maxaafate yineemmo borrotenni ofonshishannita ikkittano roore anga.

ko'ate ko'atete yineemmoti lekkate lunkannite lekka gufichu ganaakki gede biifawo gede biinfilleho lunkannita meyatino labbaahuno lukaata ko'atete yineemmo

daganna maate daganna maate mittu garire labbuha ikkirono maatete yineemmori boode manna gamba assitanno kiirote aliidiha dagate yineemmo

Muronna laalo, muronna laalo yineemmo woyte seeda diro wole haqqe gede wolurichira horonsi'neemmotta ikkitukkinni horonsi'neemmo woyte jawa diro heerate wolqa afidhinokkite.

Agatto agattote yinayiti angayite coommillu noote mannaho baxissanna aggaho dimbu akati giddose heedhaatano ikkito coommillehono angayita agattote yine woshshinay

Poletikka, poletikkaho yineemmohu duuchu gari poletikki no, mitu poletikkaho yineemmohu piropogada amadeho yaate, poletikkaho yineemmo woyte amansiisate poletikaho yineemmo wpyte massagote linxe amadinoho giddosi yaate.

Anera minenna gallanni mine yinnanni woyte hakeeshsha badooshu nooha dilawanoe, gallanni mini wolere wora dandiinanni gallanni wolere horonsira dandiinanni konne kayinni minenna gallanni mine yaa dandiineemmo badooshu hakeeshsha lowohu diheeranosi.

Mini uduune, mini uduune yineemmohu mitu sagale horonsi'nanniho mitu mine calla mininni gobbara fulakkiha mini horora calla horonsi'nanniha mini uduuneti yaa dandiinanni mine udi'nannihanno gamba assine mitteenni.

dagannna maaate daganna maatete ineemmoti daga xa sidaamu daga wo'ma dagate yineemo maate mitte babbaxewo heedhawota maatete yineemo mitte daganna maate woshsha dandiineemmo

hodhishshaho yineemmohu mitto shotu garinni yanna jawa adhikkinni seeda yanna ha'nanniwa harancho yanna giddo iillishannoha hodhishaho yineemmo hodhishsha duuchawa horonsi'neemmota yannitete tekinolojenni loonsoonniho duuchu gari hodhishshi no.

e"e bununa sagalete mine yineemmohu bununna sagalete mini yaa baqa horonsi'nanniricho mittoricho horonsi'nanni intanniricho minini fulle gobbanni hirote assi'nannirichoti mittore horonsi'nayiri base yaate.

Loosoho yineemmohu looso yaa yanna adhawooho gulbata adhawooho loonsi likke afi'nanniha loosoho yinaeemmo heeshshote heerate mannu baalu assirawooho roorenka manchu beetti assirawooha loosoho yinanni

Muronna laalote yineemmoti babbaxxewoo qooxeessira fultawoo roore anga minnate badheennino ikko babbaxxewoo qanchoho yinaanni baserano murote bayiicho bande worree kayiinseenna fultawoota gate horoonsi'neemmota ikkitawoo

Mininna biirote uduune ,mininna biirote uduune yineemmo woyte biirote uduune roore anga mootimmate basera woyi rosu akawawera horonsi'neemmo, mini uduune yineemmoti mine calla horonsi'nanni sagalete woyi gonxanniwa ikka

Giwirinna, giwirinnaho yineemmohu daga heeshsho mara'ate yite horonsidhanoha giwirinnaho yineemmo sagalimmate, sagale ittateno loonseemmotta lophoteno giwirinnaho